Dis na dey six type of sabi pipul wey you fit meet to help your old mama and papa or any pesin wey need better home care or even you yourself fit need dem. Number one, personal care assistant- dem go help you baff, wear cloth, brush hair na all everyday body matter dis pipul dey after. Dem go help you if body no too strong dem go show you love and care sharp sharp. Number two companion service- you dey lonely no wahala dis pipul dem go dey with you dem go gist with you, dem go laff with you, watch movie even play small even play small games with you na to make sure sey you dey happy and no dey dull be dia job. Number three medical management- medicine na serious matter so dis pesins go help you remind you to take dem on time and make sure sey na dey correct one you take make you no go make mistake go land yourself for wahala. Number four transportation service- you get appointment for hospital or sey na market you wan go or sey you need you go carry you go salon or go party carry you go carry you come back wahala no dey dis pipul na dia job be dis one dey go make sure sey dey carry you go house carry you come back safely. Number five home making service- house work no go shock you again if you get dis pipul around you dem go help you sweep, cook food for you, wash your clothes, arrange your house to make sure dey house dey clean and sharp for life and for good health. Number six skills skilled nursing cure- if na injection you need or wound wey you wan dress or you need your health check up then get professional nurses or among dem wey sabi dey work well well dis pipul go make sure sey your health dey on point

How better health care suppose be sef? Better health care suppose dey in dis six ways. Number one safety- dis one mean sey dem no suppose do you bad thing when dem dey treat you, dem suppose dey careful make dem no go injure pesin wey dey wan cure. Second one be sey health care suppose make sense and follow signs or like dey way dey dentists dem make dem do am like dat. Dem go do wetin wey go really help you and dem no go do wetin no go work for your body make dem no overdo dey treatment or make dem no underdo dey treatment. Number three na patient-centered dis one mean sey dem go treat you according to wetin you like or wetin follow your belief. For example sey u no like make dem dey put another pesin blood for your body dem no go put am or you no like to dey take oyibo medicine dem no suppose give you but until you agree to take am by yourself. How you feel and wetin you like na im dey suppose to do no be just wetin dey doctor or dey nurse like but wetin go make you feel okay inside your body and your mind. Number for na timely- dis one mean sey dem no suppose waste time if dey person sick make dem know dey real treatment delay of treatment fit make dey sickness worse or kpai dey person so both dey sick pesin and nurse or doctor no suppose dey wait too long. Number ffive na efficient- dis na big word but dis one mean sey make dem no dey waste things like equipment for dey hospital like medicine like serious matter fit help dey person or energy to do dey work wey go help dey person, dey suppose use wetin dey well well without wasting am. Number six equitable- dis one mean sey health care no suppose change because of pesin skin colour whether na man or woman, whether na rich pesin or poor pesin dey treatment suppose to dey equal, dey no go say dis one get money pass dis one, dey no go do ojoro for dey treatment.

Wetin be choking and how we fit take prevent am?. Choking na wahala wey fit happen to pesin come cause dem make dem no fit breath well because food or something block dia throat or we fit say chocking na when air no fit pass pesin throat well, e fit be small blockage or complete one. Wetin you go sey person dey choke; dia face go turn red, lip go turn blue, food go dey come out from dia mouth, dem no go fit talk, eye go wide like sey dem choke or dem fit even faint. For pipul wey get disability na dem dey for wahala for choking matter, if dem chop food wey hard or dey or if nobody dey watch when dem dey eat. Another thing wey fit cause choking na sey if pesin wey dey look dem no sabi dey correct food wey doctor choose for dey pesin or dey pesin chop food too fast or no chop dey food well, all dis thing fit cause choking too. If you dey take care of pesin make you give dem support and give small small spoon of food and make sure dem don do test or know how dey pesin dey dey swallow food. If you dey around pesin wey dey choke call nine one one if you sabi CPRO do back blow or do abdominal tracks like you dey blow dem for dia back to make sey dey no close dia mouth or dis abdominal track na like you go hold dem from dia back your two hands will tightly under dia knee cape then you dey jack am dey jack am from dia up, dey jack am dey mean sey dey person head go fit comot fro meas with full force, if dey person no fit dey breath again lie dem for ground straight then do CPRO for dem but if na you dey choke call nine one one if you go fit a then put your arm under your hip press with your fist under dey chest with another hand and push am up fast fast you fit bend ontop shield to help yourself. E good make everybody learn how to do CPRO to save life.

All seem to dey divided in to four main part, number one na clinical. Clinical na wia pesin dey go, e dey part of hospital wey pesin dey go for medical advice or go for treatment, anoda Clinical, e get maternity hospital na for woman wey get belle wey wan born pikin, we come get surgical hospital, dis hospital na for operation. We come get gynaecological clinic na for woman body matta na im dem dey afta, weda you be small girl o, or you be big woman, na dem dey incharge of dis one. We come get orthopaedic. Orthopaedic na for bone and joint wahala. We come get ENT na im wey dey dey call otolaryngological clinic na for ear, nose and throat matta dem dey afta we come get Cardiothoracic na for heart and chest surgery na hin dem dey after, we come still get General surgery, this one na any general surgery any operation pesin fit make na this part na hin dem dey after. we come get neurological dis neurological e concern for brain and nerval system like our spinal cord and our brain. We come get kidney hospital na here dem dey change kidney, replace kidney or treat kidney come get medicine na for pipu wey need drugs and treatment but dem no need operation na dem dey go this medicine side. Den Number two, ownership and control. Who get hospital, even pipu fit get hospital den govment get, govment own number na primary health care center. Na im be di small one wet dey around us for basic treatment like dem no dey treat big tin, small small treatment like immunisation, labour or delivery small small tins like dat. Den come still get nongovment. Dis one na private place wey be say e wan do biznes, dem like to do hospital biznes na dem get dis one. We come still get anoda one, for charitable trust hospital, dis one na pipu wey be say dem just wan help pipu wey be say dem go just treat dem for free or wit very small money, dey no go pay bicos dem dey like help pipu. Den number three we come get system of medicine, which kain medicine wey dem dey use, which kai medicine dem dey use dey treat pipu. Den we come get allopathic, dis one na normal medicine wey most pipu sabi. We come get homeopathic dis na Natural medicine wey dey take long but wit no strong effect, we come get Arabic, which one dis one na herbs and traditional indian style medicine. We come get unani. Dis one na old school Arab kind ofmedicines wey dem use for dos Arab countries, we come get neuropathic, dis one come be natural and lifestyle basis, wey be say you go have to do somtin like exercise to sweet more stuff like dat wey e bi say you no even need big big medicine oyinbo medicine. miscellaneous for hospitals say like tins to consider if di hospital dey accredited like govment approve am, govment don come check am see sat e dey ok dem go come see di bed capacity how many patients di hospital fit carry, like fifty beds, hundred beds, one fifty bed and two hundred beds

Make we talk about first degree burn. First degree burn na small burn wey dey affect only the outside layer of peson skin wey dem dey call epidermis like the outside of your skin wey you dey see with your eyes. E dey make the skin red; e dey pain well well for the place wey burn take happen. If you touch am, e go dey pain but e still fit white small wey de dey call blanch till touch. Dis kain burn no dey spoil the skin at all. The skin still dey intact like e no go damage your skin. Dem no dey get scar for am, meaning sey wen the injury finally go, you no go see Mark for your body. So, some common example of first degree burn na sey for pipu wey dia body dey stay under sun. Sun, if you too waka for inside sun, your your skin go con dey red, e go con give you sunburn. Your skin go red. Another example na wen someone hot water touch you or hot food touch you for kitchen or for example sey you wan like open pot, the vapour of the smoke for the water juz touch you. No be sey the water touch you, the heat from the kettle go juz hit you. Dos one, na ein dey cause first degree burn. If you see sey your skin dey red, or dey pain you but e neva peel, an e no get water for inside, na first degree burn be dat one. So, you go calm down, you go treat am well, an e go heal you without wahala. Dis kain tin, you need carry am go clinic where de go fit help you give you solution. E no go good make you scratch am or or con dey give yoursef self medication. You go go hospital, de go fit give you like cream wey you go apply put wey go make the the the injury quick go.

Kanya feature for superficial second degree burn. Wetin dey happen wen person get superficial second degree burn?. First de kain burn dey cause serious pain, de kain pain wey go make you no fit touch am sef. De skin go change colour, e fit be white or even red. One clear sign be sey you go dey see blister for de skin. Blister na sey you go dey see something like blom blom wey water dey inside for person skin. Dis burn dey affect de epidermis dat is de outer layer of de skin and papillary layer of dermis dermis de de upper part of de second layer of de skin but e no too bad reach to sey you go come spoil your hair follicles or your sweat gland, dat thing wey dey produce sweat and de place wey your hair your skin hair dey. So if you touch de burn area dey skin go red where dem dey call Erythema and if you press am de skin go blench meaning sey e go turn white small before e go come back to red and e dey very painful. Somethings even wen small breeze touch am de place go dey pepper you. One better news be sey if dem fit manage de condition well de person no go get mark for body or even if even if de person wan get mark for body e no e go be like small small mark wen wit time de skin go fit heal by itself but na because of sey de thing serious pass first degree burn, e fit take time. So de time wey e fit take for healing fit be like from seven to fourteen days. So de real things to look out for wen person get this superficial second degree burn na sey de pain go dey severe. Den blister go dey de person body which is dat swelling wey water dey inside and den person skin go red but if dey fit treat person well de skin go dey normal as before.

Okay make we talk about deep second-degree burn, deep second degree burn e worse pass first-degree and normal second-degree burn because e no just dey happen for de top layer wey sey the Dermis of de skin, e dey happen for the deep layer dermis of the skin wey dem dey call reticular dermis and e go look like sey your skin wey colour dey wash commot from its original colour. den E go come form something like patch for de skin different from like de place wey burn go different from other place other normal of the skin and those patches go get something like small-small black-black dot on top of am with different colour not just black. So that place na im dem dey call de mordent of on top of de pale appearance of your skin and e no get blinsh, blinsh like if you touch am e no go turn white, like normal first degree burn as normal first-degree go burn e go turn white before e con well again, no! because the place be like wetin dey fit dye sef. So even if you touch or pinch am the blood no go return go back to normal, where blood wey you pinch commot, de blood no go dey there again. And even if de blood con come e go come slowly, slowly before de blood go come return to normal. E go come very slow. And de person no go even too feel pain like first-degree burn because the skin don almost die as I first talk am before and if you no feel pain na except sey you carry something like pin chook de person na im e fit feel small pain because even the thing be like something wey don dey die finish e neva still die because the last completely die um. So any process for dis second-degree burn go take like fourteen to thirty five days to heal and e dey heal because e go first start from the hair follicle and soil gland like e go first start from dem to rebuild itself and even as e dey heal de thing dey cause serious scar, your skin no go dey as e take dey before, e go come get mark e go get mark for your body. And so dis na very serious case wey we no suppose even try. So everybody suppose avoid fire, avoid all things not to get deep second-degree burn.

Controlling Malaria. Wetin be malaria? Malaria na serious disease wey dey worry many pipu for different part of dis world, especially for Africa. But the good news be sey we go fit control malaria if we know wetin we go do well to fit control am. Dis are the three ways to fight malaria: Nomba one, control big-big mosquito. dat is mosquito wey don already big already, you go control am make e no enter your house by or make e no bite you by sey you go pour chemical wey de dey call insecticide for your house in the evening before una time to for sleep reach make una fit sleep well make mosquito no bite una. The chemical go kill the mosquito before una go sleep. Nomba two, una still fit sleep for under mosquito net wey dey wey de don treat already so dat the mosquito no go fit enter through the net bite una. An if you dey outside for evening, cover your body well especially if you know sey you go sit down for outside long, cover your body well. Make sure sey your window an your door get net wey mosquito no fit pass. The second way of controlling Malaria na sey we go kill the small-small mosquito before de get wings, an the egg before de go even lay egg. Dis one na to stop mosquito before dem even grow big. You go do am like dis: no allow water gather for container or tyre or gutter near your house. If or even if na plate, make sure sey water wey no dey no dey your compound. Clean your environment well-well, pour kerosene or oil for water wey you no fit pour away. Even e don gather for big place, so you go pour kerosene put or oil. Dos tins no go make mosquito fit born for inside the water. Then some pipu fit carry fish put for dia water tank fish small small fish wey dey chop mosquito egg an mosquito um pikin. So mosquito no go fit grow to come bite you. Then the third way na to control the sickness yoursef. Wen you don already get the sickness already, wen the the sickness have a malaria sickness have a pasmolar pasmolar parasite. Dis sickness na wey mosquito carry con give pesin. If pesin don get malaria, make de treat am quick-quick. Go health centre, complain give dem the nurse to give you wey go make the malaria stop. Use correct malaria medicine wey doctor give you. No go treat yoursef by yoursef. So, if we do dis three tins: stop mosquito from biting, stop dem from growing, an we treat ourselves for malaria fast-fast, we go fit help fight malaria, an everybody for the community go dey safe.

How to prevent covid nineteen make e no for spread for us. Nomba one na to wash your hand well-well. Make sure you wash your hand many times with soap an water under tap, no be water wey dey inside bucket oh, water wey dey float. If water no dey, use hand sanitizer wey get alcohol, clean hand with strong protection an clean cloth. Nomba two, cover your mouth an your nose wen you wan sneeze or cough. Use your elbow or tissue. No use your hand oh. No cough anyhow open. If you use tissue, throwway am for dustbin sharp-sharp. Then, sanitize your hand. No dey touch your eye, nose, or mouth with dirty hand. Na so the virus dey enter your body. Make sure sey your hand clean before you touch your face. Give pipu space. Nomba four. No too near pipu, give dem like two two meter gap between you an the next pesin wey dey cough. Shift comot from where dem dey make de no carry the disease give you. Nomba five na sey if you juz come back from where you dey, or where the virus plenty, an you dey feel fever, or cough or your breathe dey hard, stay house an no waka upandan. Call NCDC quickly with dis number: Zero eight zero zero nine seven zero zero zero zero one zero. Then, self isolate yoursef. Dis one mean sey once you don comot for the area wey covid nineteen dey, enter house wey only you wan dey you wan dey. By yoursef stay there for at least fourteen days. No go mix with pipu to protect your family an your community. So we go take responsibility, so together we fit stop covid nineteen. An make sure sey you no wen you know sey you get am, follow all principle, allow dem to treat you well, make you no go spread an give your love ones. Together, everybody go fight covid nineteen.

Make we talk about covid nineteen wey worry the whole world an con finally find itsef for Nigeria, how Nigeria take handle the matter an wetin Nigeria do during the whole period of covid nineteen. We see sey na Nigeria be the first country for the whole Africa wey do strong science work for covid nineteen wahala wey de dey call Genome sequencing. E mean sey our scientist dem sit down look deep-deep inside dis gairus to understand am well-well. Dis one show sey Naija no dey carry las for science matter oh. We con still see sey dis scientists an other health workers like doctor an nurse, de carry out plenty-plenty sample for pipu for about forty-six thousand, eight hundred an three pipu sample to test to see who get the covid nineteen virus or the disease. De use one test wey de dey call PCR test. Dis one to show sey government try dia best to make sure sey the disease no really spread too much. An pipu wey affect, government try dia best to work to stop am an treat dem make de dey well well again. To do test no be small work oh, but our scientist an health workers de do am well-well. De make sure sey dey try dis best. Then the final nomba con talk sey government con gether important important pipu con make dem wey strong con make dem one strong team wey de dey call task force. Dis team get the job to arrange everything an make sure sey we fight covid nineteen well well. De organise health workers, de organise equipment, de organise tins like food, quarantine stations like place wey de dey put pipu wey get the covid nineteen, an make sure sey de heal, de well. After healing, de return well to dia home safely. If you call dem, na dem go con pick you for where you dey wey you no fit dey get the symptoms. Na dis task force pipu go con carry you. Carry you go where de willl dey treat you, bring you back. De even con organise emergency nomba wey you go call to talk sey you no well. So, Nigeria de really try dia best. Nigeria na small country wey she dey come up but wen dis virus show dem, de fight virus back.

Wetin be junk food and wetin go happun if we like to dey chop anyhow anyhow junk food First of all, junk food na sweet food wey get many sugar, sauce or oil for inside. You don see pesin wey just like to relax for chair wit plenty snack and drink for table, e go be like say di pesin like to do like dat evri time. Di tin dey sweet but di kain life no too good like dat. Many bad tins wey fit happun to pesin wey too like to chop junk food. Tins like di high cholesterol. If your body get too much of cholesterol, e fit block your blood and cause serious problem for your heart. Di pesin go fat anyhow wey dem dey call obesity. E mean say di pesin fat go just too much like no be ordinary fat. Junk food dey make pesin fat bicos e get plenty oil and sugar for inside. Di number three, pimples fit happun to di pesin. Di face go full wit small-small red bums like boils. Dat one na problem for face or skin for di pesin. You come see some pipu wey dia teeth dey black, all di teeth just dey fall wey dem dey call tooth decay. Plenty sweets for junk dey cause pesin teeth to spoil. Di pesin teeth go dey fall especially for children and even old pipu. Nobody sef tooth ache good for. Your mouth go dey pain you. Somtime, if you never go remove di teeth, you no go fit rest. Or you go go hospital go collect pain reliver bicos of wetin you don chop wit your mouth. Den we get somtin wey we dey call high blood pressure. If your blood dey push too much for your body, e fit cause heart disease and other serious sickness for your body bicos of food wey you don chop. Junk food go affect your health bicos dem now dey go come add disease. If you too dey chop junk food, your heart fit get problem and you fit die young. Junk food dey sweet o, but e get problem wey dey spoil for pesin body. Make we try to dey chop healthy food like vegetables and junk food once-once. No be like evri day, so dat we go live long and enjoy life well well for our body and our kontri. We go fit dey alive to live life wit our loved ones

Burn-Burn matter wey de dey call degree of burnings of body. Make we take am like sey na game. As the level, from level one to level three dey go up the damage go dey more serious. First degree burn go say suppose you touch something wey dey hot or some touch you, or pot touch you small, your skin go turn red. Dis one, na be first degree burn. E juz touch the top layer of your skin wey de dey call epidermis. E go pain small, maybe swelling small, but e go heal by itsef for some days. Example of dat one na sunburn for skin. Then, second degree burn. Imagine sey dat tin wey burn you stay your body for long, and e con damage your skin, your skin con get something like blon-blon on top, water con dey inside. Dis one na second degree burn becos e don damage the second layer wey de dey call the dermis of your skin. Dat small blon-blon wey the tin form for your skin, water go dey inside. Dis one dey pain pass the first degree burn an e go take longer to heal unlike the first one. Maybe like wisk, like weeks. You need to take care of yoursef well-well so dat infection no go enter your body. Then third degree burn na serious matter. The fire or hot tin wey burn you burn all the layer of your skin from the epidermis go reach the dermis, con go reach where the fat dey for your body con go meet wey de dey hypodermis. Dis skin go look white or even black and e go dry like ladder leather. Funny enough, dis one no dey pain like dat—like the first two wey we talk about—becos nerve dat is the tin wey dey send message to our brain sey something dey pain us don damage. Peson wey get third degree burn need to see doctor quick-quick for proper treatment. Maybe even skin grafting go doctor go fit do am for ein body. Operation wen be sey de go carry some part from your from another place for your body dey cover the place wey burn. So, remember the three level: Small touch you wey go turn your skin to red, na ein be first degree burn. More touch with water for inside wey go form like blon-blon na ein be second degree burn An third degree burn na the one wey reach of reach all your skin layer wey burn the fat for your body wey your wey you wey you go need to do skin grafting on top, na ein be third degree burn. Fire no be play-play tin so make we try dey careful so dat we no go experience such kain burn for our body.

Kidney problem with pipu with sugar sickness wey de dey call diabetes kidney disease. So, we go talk about how pesin fit help einself to control kidney problem. Nomba one - Salt matter: Make you no dey put too much salt for your food throughout the day. Try to dey use small-small salt like one teaspoon for the whole day. Too much salt no good for your kidney, especially if you get sugar sickness. Two - Check your sugar level: Before you go out to do strong exercise, make sure sey you check your sugar level. If e high pass hundred MG but e no reach two fifty MG, you fit do small exercise. But if e too high or e too low, beta to hold on first, an make sure sey e dey normal before you go sweat, make you no go give yoursef wahala. Nomba three - Make sure sey you stop to dey smoke: E mean sey if you dey smoke tins wey no good, try your best to stop am immediately. Cigarette dey damage blood vessel an make kidney problem worst. No too much do strong exercise: Dis one mean sey to avoid exercise wey dey strong for your body. Exercise good but if you wan do am, make e no be serious one. E get e get presure wey go cause for your body to make your kidney worst. E put too much pressure for your kidney. Then nomba five - Lose weight: If you fat, if you be pesin wey get weight, try lose some weight becos overweight fit make kidney problem worst. Then six - Do small-small exercise: We talk am sey exercise, strong one no good but small exercise good. Like you fit carry your dog in a cool evening or morning make una waka small for around your environment or you do small house work like you go your garden, clean small. Small oh, or even water your plant. Then, Keep your sugar level normal: Mean sey make you try your best to dey always check your sugar level an make sure sey e dey normal. Eat less protein: But dis one, you go ask your doctor first. Eat plenty of vegetable an small-small meat. Make your vegetable many pass your meat. But before you start am, no start am by yoursef, ask your doctor for beta guide on how to do am before you start to dey eat am. Then, Keep your blood pressure normal: Make sure sey doctor an nurse dey always check your blood pressure to make sure sey e dey normal. Then if your doctor sey e no normal, medicine dey wey you go take, but you go ask your doctor makee give you the right medicine to take before you start to dey take the medicine to help to control your blood pressure. Also, you go stop to dey drink: If you be pesin wey like to drink alcohol, e go good make you stop am becos of your health. Take small-small or kukuma stop am so dat you go avoid big wahala. Kdney sef to dis period, e dey hard to see buy so you go take of yoursef make you no go spend too much money or go die young.

Five tins wey we go do to prevent malaria to control am make e no dey affect us Numba one, mosquito net for everybody. Mosquito net wey government treat, wey dey de call last longing insecticide treated net, na net wey everybody suppose get, especially children and pregnant woman. Make de dey sleep for inside dis special net. Medicine dey inside dis net go protect dem from mosquito bite for a long time. We need to make sure say everybody e get am for di kontri. Numba two na to kill mosquito pikin. Di mosquito dey lay eggs for places like dirty water. If we fit locate wia dis dirty water dey, team we go fit kill di children. Places like like gutter or pots or tyre, wey rain fit fall inside, water de gada stay for long. Na dia mosquito take dey lay dia eggs. Money take dey lagos dia head so we fit pour somtin like chemical inside di water or oil make dem fit die. If mosquito pikin no grow, e no go fit bite us. Numba three na say we go give pregnant women medicine wey e dey call IPT-P for pregnant woman to treat di pikin already to prevent malaria. Dis one dey protect both di woman and her baby. Numba four na to wash mosquito and check medicine wok wey dem dey call visual survey resistant monitory. See those pipu, dem dey watch mosquito. Dis one mean say we need to dey watch di kind mosquito when dey our area to make sure di medicine wey we go give, wey we go take, or or medicine wey fit kill dem, wey go wok. If di mosquito start to get strong head against di medicine, we need to find new ways to fight am. Numba five na to spray inside our house. Dis one mean say indoor residual spraying. E mean say we need to spray special medicine inside our house na wey go kill mosquito wey enta di house. Dis spray dey last for some time and e dey protect everybody inside di house.

How to understand our environmental health Which means say how di air wey we dey breath, di water wey we dey drink, evritin wey we dey take to live, affect our health. E show us say some important tins dey wey we need to do to make our planet and our Earth betta for future. Dis important tins include clean water. E mean say we need to make sure say our water dey clean, no dirty tin dey inside. If our water clean, we no go get sickness. Den clearer air quality. E mean say di air wey we dey breath need to dey clean, no smoke, no, or factory or burning bush. Clean air make our lungs dey happy. Den we come get wetin dem dey call reduce hazardous waste, mean say we need to reduce dangerous waste wey dem dey throw away. Dis waste fit be poison for our land and water. Den increase access to healthy food. E mean say always, evribody need to get chance to eat betta food for dia body. Good food go make our body dey strong and fight sickness. Den we come get anoda one wey dem dey call safe outdoor. E mean say everybody no suppose dey inside di house evri day. Wen pesin come outside for outside like waka go park or road or go market or go school, pesin no need to dey fear evribody. But old and young suppose enjoy life for dia kontri or for dia community. No noise, no magu-magu. Den we come get anoda one wey dem dey call improved population health. E mean say if we all do one tin, our head go dey okay and di community go dey betta. Less sickness go dey, den more healthy pipu go dey di community. Improve health equality. E mean say evribody, both rich and poor, suppose get betta treatment, betta food, betta hospital treatment. Dem no go say you too poor, dem no go come treat you. Or. Or you be boy, dem no go look say you be boy or you get money dey treat you. Evribody suppose to enjoy health equally.

How to improve our sleeping hygiene. Dis one mean say how we fit take make our sleep betta and healthier. First thing, na to avoid to dey look our phone, tablet or laptop bifor bed. Dey tok say make we avoid di light blue light wey dey comot from our phone thirty minutes bifor we sleep. Dis blue light dey cause our body to think say na aftanun or na morning we still dey, so we no go come fit sleep well as suppose to sleep. Di next one na for us to dey maintain our temperature; room temperature wit thermostat or fan or anytin wey you know say e go make your room like air condition cool bifor sleep, bicos of heat. Bicos most times, heat fit dey somehow. But if we fit make our room cool bifor we go sleep, we go sleep well and our body go relax well while we dey sleep. Room wey dey hot no fit make you sleep well. Anoda one na say do exercise wit small weight. Get enough exercise. E good to do exercise. E dey make our body dey strong and e fit help us sleep much. But e no too good to do heavy exercise close to your bed hour o. If you wan sleep, do exercise for like aftanun or for morning. No be wen you wan sleep you go come dey do exercise, bicos e fit make you over sleep and you come go wake up for middle of di night. So try do your exercise wen you no wan ready to sleep. And then anoda one na say invest in a quality beddings and bed. Dis one na important one. Your mattress, your pillow and your blanket wey dey cover your body suppose dey comfortable. If your bed no good, e go make you turn dey turn turn for night and you no go sleep well. So if you fit, try buy good quality beddings. Anoda one na say lower alcohol and caffeine intake at night. Dis one mean say pipu wey dey drink alcohol and coffee e no good make dem dey take am for night, during or bifor we wan sleep, bicos too much of am no good. E fit spoil our sleep. Caffeine fit make us no sleep at all, and alcohol fit make us sleep but we go come go wake up for middle of di night. So for betta sleep, we never say you need too dey look your phone, and you need to do exercise not wen you wan sleep, and also you need to avoid sweet tins like sugar and alcohol during bedtime so dat your sleep go dey sweet.

Wetin you need to do wen you wan sleep. Tins wey you suppose to do and tins wey you no suppose to do. E no good for us to eat heavy food if we wan sleep. Like if you wan sleep, you need to eat light food so dat e no go affect your sleep. Avoid to dey look your phone for night. If at all, thirty minutes bifor you sleep. No watch television also. Also no drink alcohol wen you wan sleep. No smoke wen you wan sleep. No do heavy exercise wen you wan sleep. Avoid coffee wen you wan sleep. All dis tins wey I list, e dey affect our sleep. So wetin we go do bifor we sleep? Make we get alarm. Set our alarm. Make we get one particular sleeping time so dat wen dat time reach, our body don already know say time to sleep don come. Somtimes e good to do evening walk. Dis one mean say you go waka around your environment to have fun and e be like part of exercise too so dat our sleep go dey well. Also, comfortable bed dey help our sleep to dey okay too. So our pillow and our beds and our blanket suppose dey okay so dat our sleep go dey okay for us too. Also we need to make our room dey cool, not too cool, but make e no dey hot, bicos wia hot no dey always dey good for us. We no go fit sleep in di heat too much, especially for summer or hot period. We no go fit. So we need to regulate our rooms make e dey okay. Also we need to do, to get bedtime routine like brush bifor we go to bed. E good afta di day wen you don take chop many many tins, both junk and healthy foods, e good make we brush our mouth bifor we sleep. E good make we change our cloth. Make we no use heavy cloth sleep. And also e good make we take relaxing bath bifor we go to bed. Like warm water, make e no too hot. We go just take am bath, we stay bafroom for long, so dat wen we comot from inside bafroom, our body go dey okay and sleep go sweet.

Personal hygiene for food safety Wetin we need to do wen we wan cook. Food na wetin wey you don chop and e enta your belle. E fit cause betta tin or bad tin for our body. So therefore, we need to make sure say we do di good tins to make sure say we eat well. No be just to eat good food but make di food dey clean. Number one, we need to cover our hair properly. Make sure say di cap cover all di whole hair for our head. Make we no let any of our hair come outside. As we cover am for inside di cap, so dat hair no go enta di food wey we wan cook. No earrings or chains. No wear earrings for ear or chains for neck if you dey cook. Den no outer pocket. Make your shirts no display outer pocket or con ten ts. Anytin wey no concern food make e no dey your body at all. No wear long sleeve cook, you get, so dat di food no go stain your shirt or shirt no go enta di food. Wear neat cloth while cooking. Even if you wan zip and cover your body, make sure say di cloth wey you wear inside clean. And make di hair apron clean. Make dirty no dey di apron at all at all. Di oda one be say no wear wristwatch or ring if you dey cook. You no suppose wear dis tins. If you need time, if you wan time yoursef, make di time dey somewhere outside or make e be wall clock for wall. Make you no near your phone at all. No wear ring if you dey cook so dat tins like dat no go enta di food or gems wey dey around di finger no go enta di food. Also, our nails suppose dey clean. We no suppose get long nails, pipu wey dey cook. Bicos once we dey waka, many tins dey enta di finger. Evri wia wey you don touch dey enta di finger. Make e no go enta di food. And even if di nails short and clean, no paint am wit color. Make e no affect di food. Bicos dos tins sef na still chemicals on dia own. No wear shirt wey tear as you dey cook. If you dey cook, even if di food dey hot, di shirt wey you wear suppose dey okay. Wear am so dat e no go affect di food. E fit clean but e tear. Even you sef, di tin fit burn you bicos of say your shirt tear. And also wear shoe wey cover, wey dey safe, like crocs. No go use ordinary leg dey cook or come go use bafroom slippers for inside kitchen. E no good, so dat evribody go eat good food. Even you wey dey sell go see your money. Your customer go dey healthy. Even if na house food, evribody go dey healthy and happy once dem don chop dia food finish.

Many of us like to buy food wey dem don already prepare and package, so we need to know tins wey dos package foods suppose contain. Number one be say di tin suppose get name. Di name of di product or wetin you wan chop for your belle wetin dem dey call di tin so dat in case somtin happun, you go know how to tok say, see wetin I chop. Na biscuit I chop, na milk I lick. Okay, di tin must get im own name and di weight of di product. Di tin, how e big reach, suppose dey paper. Make you no say, okay, see di amount of food, weight of food wey you chop today. And most of wetin dem take prepare am, wetin dem dey call ingredients list how many ingredients dem take cook am, how many tins dem take prepare di tin, dem fry am abi dem bake am dis tins suppose dey inside di package. Also, the manufacturer name and address. Dis one na pipu wey do di tin, where dem dey stay and wetin be dia name, which kontri dem come from, e suppose dey package so dat we go know wetin we dey chop and pipu wey produce am. At least if anytin happun, we go know who we go go ask questions. And also, any artificial flavouring or preservations added. If na food wey be say e go take long time, you need to put something inside wey go make am last, and dos tins dem suppose write am so dat we go know wetin dey inside, wetin dem take make am last. Di colour wey dem put suppose dey di package. And also, just in case if somebody dey allergic. You know say some kain tins wey dem dey add for food, you fit eat the oh, but if di tin dey di food, you no suppose eat am, bicos once you eat am, e go react. Dos tins suppose dey so dat we go know wetin we dey chop. If di tin wey dem put inside no dey our body, we no go eat am. Anoda tin be say we go know di date wey dem take produce di tin — di best before and date of production. Di day wey dem produce am we go know, and di day wey e go expire. Bicos once you chop expired tin, e no good for body. E fit cause anoda big problem. Normally, you buy food to enjoy yoursef, you no fit enjoy yoursef come go hospital go dey spend money again for your own enjoyment. So we go know wen di tin dey start to good to chop, and wen e bad to chop. Dis suppose dey di package. Also, di vitamins and minerals wey di food wey we wan chop contain, dem suppose write evritin for di paper of di package di food package wey you buy so dat we go know wetin we dey chop. And all dis tins na tins wey suppose dey di paper bifor you even open di food. You suppose to check evritin. If all dis tins no complete for di package of food wey you wan chop, no eat am abeg.

ten superfoods for lactating moms Lactating woman na woman wey dey give dia pikin breast milk and super food na special food wey get special good tins inside to make mama and pikin dey okay. Numba one of dis tins na whole grrains. Whole grain na di ones wey you sabi like brown rice, oats, whole wheat bread. Dis ones na tins wey no too white like dat, dem dey brown in colour and dem contain fiber and energy wey go give mama strong strong health through out di day. E also good to make breast milk. Numba two na serum and sardine. Dis fish get many good oil inside wey dem dey call omega three fatty acid. Dis oil dey very good for pikin brain and eye to grow well. E also good for mama health. If you no dey like fish too much, you fit take fish oil. Numba three na beef. Red meat like beef get plenty iron. Afta giving birth, some woman body dey lose blood, so beef go help di blood level come back. Iron go make mama no go dey tired easily and e good for baby too. But make you no chop too much iron evri day oh, so must dey okay. Numba four, we come get egg. Egg sef e be like complete food on im own. E get plenty protein and oda good tins wey mama and baby need. Di tins wey dey egg dey very rich and egg, you fit cook am in diffren ways and e dey easy to find. E no dey hard to see at all, so try dey chop egg regularly. Numba five, we come get leaf. Green vegetables like spinach, ugu leaf or bitter leaf dey important. Dem contain vitamins and minerals wey good for mama and pikin. E good, e go help mama recover afta birth. Try to put plenty green leaf for your food. We also get sweet potatoes. E dey sweet and e dey help give vitamin A wey good for baby eye and skin. E also good and dey give mama energy. You fit boil am, roast am or even pound am. We also get legumes and beans. Like beans and soya beans, dem get plenty protein and fiber. Protein dey help baby grow strong and fiber dey help mama belle wok well. Dem also make mama to feel good in di long time. We also get groundnut, cashew and pumpkin seeds. Dem dey help produce fats and protein for pesin body and also dey give energy for di mama and also for di pikin. We also get dates. Na sweet foods wey get natural sweetness and plenty vitamins wey dey help mama and pikin and also for blood too. You fit dey chop am like say na biscuit, like say na snacks. And finally, we come get yogurt. Yogurt get good bacteria wey dey help mama belle digest food well. E also get calcuim wey good for mama and pikin bone. Try to dey take plain yogurt if you fit.